beexee aybawu maaddii hagee? appe miyyiyaan de'iyaa qonccoroy woysee? qonccoruwaa miyyiyaan de'iyaa misimaariyaa qooday woysee?

Uttidda na'ay abissi uttidde? I maayiddogga a mayssidday oonne? Hagga na'ayoo buuchchay mokkideeye? Ha"i sinttara hepinttan beettiyagge carkuwaayo maadiyabeye?

beetiya asay aybba oottide de'iyoona? ubbaykka doona aybbakko puunide de'iyoonayye? ha masqqalle malatiyaage gidduwan de'iyaage aybbe I ?

hagaa keettan de'iyaa oyddiyaa qooday woysee? hagee cuuyyattiidi de'iyaagee awuppe kiyay? ha hiini bettiyaagee kuwaasiyaa kaassaa bessiyaabeye?

xeellin beettiya dembbay hagee awe? hefintta deriya bollan poo'iyaage awayiyye aybbe? haga mitta giddon xaletettaw maaddiyaage de'iiyye?

xeelin beetiya dembay ayba aakidee hagee? hagee demban diya mitay ubbaykka issi malee ye? hagee han beetiyage, uttiyoosa malatiyage poydeeye? ha hefintan beetiyage saluwayo wursetee?

beettiya dozatu qommoy aybee ? etappe qomo bagaara de'iyagee keettee? aybbissi hegee oosetidee eta bolaani?

Ha keetta giddon de'iyaa asay qoodiyakko woysse? ha keettaw bollaa baggay ay keena miishsha wursside giigissanaw?

Ha asaa giddon hadiya maayida asay woysee? mechcheti aybaa oottiddi de'iyoonaa? hagee asay ubbay aybawu shiiqidee?

Sarotettaa naagissiyaageeti ayba oottiiddi de'iyoona? eta giddon woysay koofiyaya wotti wottide? hara ya eqaageeti woysse? haara yaa eqqaageetu giddon silkkiya oyqqida asi diyye?

naa"u maccanne attuma gidiyaageeti ay oottidde de'iyoona dorssatiyaageeti woyse qoodiyaakko goynaanuwan boottai de'iyo dorssay woyse maccaageeti woyse attumaageetikka woyse

naa'u mittaappe gidduwan eqqidaagee aibaa wottidee gediyan 'kushiyaa waati wottidee ushachcha bagga kushiyan aiyo hiqqidee huuphiyan koppiyaa wottideeyye?

Beettiya na'ai huuphiyan aybaa wottide ayibis i hegaadan hanide kushiyan aybaa oiqqouttide afeye baggan de'iyagee aybee mattaa essana niiyye?

koxiyaa sa'an caddidi eqqidaagee ayba malatiya caammaa wottide ayyo shuraabee ayba malee appe ushachchabaa garadiyaagee ayba malatiya maayuwaa maydee aybaa oyqqi oottidee kushiyan.

ha gidduwan eqqidaagee asa malatiyaagee mayidoogee woyssu biran giigii? Appe miyiyan de'iyaagaa meray aybba meree? hashiyan qassi aybee de'iyay?

hagee puulattida sohoy aybaa qoncciss hagee maabiraatedan eexxiyaagee waanidi hagaadan hagadaa eexxidi biidi hagee maatay waanidi mokkidabee

issi attumaagee aibaa oottidi de7ii? doonan aibaa wotti uttidei? aigiyankka aibakku wotti utti deeyye?

beettiidi de'iya na'eeppe goin eqqidaagee na'ay ai mala suriya gixxide hanna nayyiya kushiyan ayba oyqqadee issi kushuwaa duge aibis yeddadee a wottido caammai ay male?

eqqida na"ay naa"u kushiyaa waati uttide ba kushiyan naa"an oiqqidobai aibee i wottido caamma merai aymalee ape guyeera aybee de'iyay?

Heezzu asatu eqqidaageeti aibaa oottiyoona etappe guyyiyan hinin de'iya deree waanidi issoi issuwaappe ollatidee hanna nayyiya aibaa huuphiyan wottadee?

Ha xeellin beettiya maata malatiyaara aiba xalee aiba go'aa immaiya aybippe mokkay ayfee diyyi iyyo waati mokissiyo?

hagee haittaara aahoi ayba mittee hagee mittay ubbaikka issi maleeyye ayfiyaa ayfiyaa mittay baaye hagaa giddon qassi xaletettawu go'ettiyoogee hagaa giddon deenneesha?

misiliyaa bollan de'iyaagee aiba malaatai maata malatiyaagee ayba qoncciss ubbakka qassi hagaa misiliyaayyo birshshettai aybee?

anna beettiyaara aybaa oottai dede hagee dembban cuwattiya cuway aybippe kiyide? hagee asai ubbay aybaw shiiqide ha hinii beettiya mittai ai keenaa ippe haakki uttide?

hagee yan de'iya biccashuraabee mayaagee motoriyaa a waygiidii hiniira yii dediyaagee motoreeyye asee appe miyyiyan deyaagee ayba mayuwaa mayide?

kaamiyaa ogiyan hemettidi de7iyaageeti woisu asate hinin de7iya makiniyaa eqqadeeyye hemettai? hagee he finttaagee aiba keette?

Beettiyaagee ayba kattaa qommo ubbaikka issi maleeyye aiba wodiyan kattiyo hageeta oyttaikka de'iiyye?

hagee beettiyaagee naa'ay aybaa geetetti sunttay aagee ayoonee afe gueera de'iya zo'oy aibee zouwaapgd naa'u zo'uwaappe gidduwan de'iya karettai aybee?

seeraa naagissiyaageeti aybissi shiiqqidona eta giddon kofiyiya wottidaageeti woyse ubbaykka xaafiidde de'iyoo naayye kushiyan oyqqidoy aybee awugee hageetu giddo a ?

ha xeellin beettiya mittaaara pude eqqidaagee aybee hagee cuufee woygiyaagee woyganawu koyidee ha mittay melibee melidabeeyye melibeennabee abebay

Hagaa kaamiya meray ayba malatii? woysu gooman hemettii? ha hiniira de'iya na'aay silkkiyan pootuwaa denttiiyye? hagee hiniira beettiya shufeeree ayfiyan aybakko wotti uttideye?

eqqidaara aibaa oottayde de'ay ipe ha baggaara de'iya zo''o malatiya adussa fudee eqaagee aybee hinin ziqqi giidaara aybaa oottai

hagee beettiyaagee aybaddo a qommo somo'i ayyo ay keena aaho appe gweera aybee de'iya appe gadeera de'iya maatay meli deeyye?

heezzu asatikka hadiyaa may uttidonaayye kushiyan oyqqidoogee aybee gonddalleekka etan de'iiyye huuphiyan naa''ati wottidosona inkkoy wottibeenneeyye

hagaa dariya poolatettai meretakka hagaa maleeyye? giddoppe hanidee? hagaa maataa giddon woykko mittato giddon maaddiyaabati de'iyonaashsha?

Ha makiinaappe guye baggaara gede baydda de7iya na7iya kushiyan aybba oyqqadde? A maayido gurddiya meray aybbee ha makinaappe sinttaara motoriyo toggidaagee attumeyee maccee?

hagaa asa giddon attumaassi waanidi xaidee? aibaa oottidi de7iyoona? eti kushiyan oiqqidoogee aibee?

naa'u asati kushiyaa oyqqoogee ayba quma qommo naa'aayyookka shuraabee issi maleeyye huuphiyaa naa'aa gaa qanxxoykka issi maleeyye

eqqida naa''ati aybaa oottidi de'iyoona ha baggaara de'iyaara kushiyan ayba oyqqadee eti mayido maayoy aybaa geetettii huuphiyaa naa''aykka qaci uttido naayye qacibookkona

hagee beettiyaagee ushshaa qommu heezzaykka ushshaa qommo gidishin gidduwan de'iyaagaa sunttay aybee haddirssa baggaara de'iyaagee ayba mere ushachchaageekka qassi ayba mere sunttay etaagee aybe aybee

ha hinin beettiya biidtidiyaagee aiba maara maayuwaa maayidee hagee bootay awee bootai hagee ayba qoncciissi?

ushachcha bagga naa''u makkinatuppe ya baggaako biyoodi gidduwan de'iya zo''o oidee aybissi wottidona naagiyaagee uttiyoobeeyye hagee oydi woysu piran giigide ape guyen de'iya pooqee aybissi eqqide

beettiyaageeti baaso haggaazaa immiyaageeta eta giddon maccaasai woise attumaageeti woise kushiya ubbaikka waati uttidoona. kiyisen kushiya yedday woyse?

ha beettiya asaa giddon dummatiya mayo mayday baaweeyye hagaa bollan de'iya maata milatiyaagaa waati kaqqirona puuppa misimaariyan xishi uttidonaayye attumaageeti wagaa asaa giddon woyse?

ha henin uttida haddirssa baggaara de'iya nayiya aybaa mayaadee ippe yaa bagga ushachchaara de'iyaara huuphiyan aibaa wottadee hagee hini zo''oy aybee saatiyaappe garssaagee

ha beettiyaagee asay ayba ammano keettaa asay hageetu giddon kushiyaa dentta asay woysseekushee denttibeenna asaa goodai woys ha asay shiiqqido gaasoy aybi

hagee na'ai aibaa oiqqi uttide ape guyye baggaara aibee de'iya i wottido caammay ay malee woisu quxxuree?